Faaya jechuun kan namoonni miidhaginaaf qaama isaanii garaa garaati irratti kaawwatan yoo ta'u faayi kunis faaya aadaa ta'uu danda'aa fi kanneen biroollee ta'uu danda'a. Haa ta'ummoo faaya aadaa fi faaya ammayyaa kamtu irra bareedaa?

Rifeensa jechuun waan lallaafaa mataa namaa fi qaama namaa keessaa iddoolee qaama saalaa irratti biqilee argamudha. Akkasumas rifeensi qaama beelladootaa fi bineensota adda addaa irraatti biqilee argama. Haa ta'u malee rifeensi nama hundaa wak fakkaataadhaa?

Nyaata jechuun wantoota bu'uura jireenya dhala namaatiif barbaachisan keessaa isaan ijoodha. Nyaanni dhala namaaf qofa osoo hin taane bineensota bosonaa fi beeyladoota manaatiif illee baay'ee barbaachisaadha. Namni tokko nyaata osoo hin nyaatiin guyyoota meeqa turuu danda'a?

Bineensota manaa jechuun, bineensota namaa wajjiin namatti madaqanii jiraatan jechuudha. Bineensota alaa jechuun ammoo bineensota namatti osoo hin madaqin bosona keessaa fi boolla garaagaraa keessa jiraatan jechuudha. Garaagarummaan bineensota manaa fi bineensota alaa kan biroo maali?

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee faayaa yookiin meeshaalee bareedinaa kan namoonni miidhaginaaf qaama isaanii irratti godhatan jechuudha. Meeshaalee miidhaginaa kanneen yeroo akkam akkamii godhannaa?

Ji'ogiraafii jechuun saayinsii waa'ee haala teessuma lafaa fi hawaa guutuu isaa nu barsiisu jechuudha. Seenaan immoo waa'ee waan darbee kan nutti himu jechuudha. Namni Ji'ogiraafii fi Seenaa beekumsaa faayidaa maalii qaba?

Ogummaa jechuun dandeettii addaa namni tokko hojii tokko hojechuudhaaf qabu yoo ta'u, aadaa jechuun immoo haala jiruu fi jireenya hawaasa tokkoo sirriitti kan ibsu jechuudha .

Asxaa jechuun mallattoolee dhaabbanni tokko eenyummaasaa ittiin ibsuudhaaf itti fayyadamudha. Asxaan yeroo baay'ee alaabaa biyyoota garaa garaa irrattillee ni argama. Haa ta'uummoo asxaa dhaabbanni tokko itti fayyadame dhaabbanni biroo itti fayyadamuu nii danda'aa?

Seera kabachiisaa jechuun nama yookaan qaama seera ittiin bulmaata hawaasa tokkoo, dambii fi qajeelfama uummata tokkoo kabachiisu jechuudha. Haa ta'u immoo namni ofii seera hin kabajne tokko seera kabachiisuu danda'aa?

Faayya jechuun meeshaa yookiin wanta bareedinaaf yookiin miidhaginaaf namoonni godhataniidha. Meeshaalee faayyaa kunii meeshaalee faayyaa aadaa ta'uu ni danda'a. Haa ta'u immoo meeshaaleen faayyaa aadaa kan hawwaasa tokkoo kan hawwaasa biraan wal fakkaatuu?

Asxaa jechuun mallattoo dhaabbanni garaa garaa eenyummaasaanii ittiin ibsuudhaaf itti fayyadaman jechuudha. Asxaan yeroo baay'ee alaabaa mootummoota garaa garaa irrattillee ni argama. Garuu dhaabbanni garaa garaa asxaa walfakkaataa fayyadamuu ni danda'aa?

Muuziqaa jechuun sirba meeshaalee muuziqaa garaa garatiin qindaa'ee dhiyaatu ta'ee muuziqaan kunis muuziqaa ammayyaa yookan muuziqaa aadaa ta'uu danda'a. Haa ta'uutiimmoo muuziqaan kuni maalif nu fayyadaa?

Arkiteekcharii fi ijaarsa jechuun bobboca garaa garaa bifa barreeffamaatiin akkasumas bifa suuraatiin iddoowwan garaa garaa kanneen akka dhagaa fi gitaara manaa irratti namoota duriitiin bocamee dhaloota ammaatiif dabarfamuudha. Haa ta'uutii arkiteekcharii fi ijaarsi kunniin dhaloota ammaatiif maaliif gargaara?

Barumsa jechuun waa'ee waan tokkoo irratti yokaan mataduree tokko irratti odeeffannoo gahaa yokaan beekumsa dabalataa argachuudhaaf kan namoonni karaa idilee fi al-idilee ta'een fudhatan jechuudha. Garaagarummaan nama baratee fi nama hin barannee gidduu maalii?

Hojiin waanta dhalli namaa ittiin jiruuf jireenya isaa gaggeessuudhaaf irratti bobba'ee jiraatudha. Hojiin iddoo gurguddoo hedduutti qoodamuu danda'a. Hojii qonnaa ta'uu danda'a. akkasuma illee hojii daldalaa ta'uu danda'a. Namni osoo hin hojjetiin jiraachuu ni danda'aa?

Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaalee yokaan wantoota namni tokko barreeffama garaa garaa barreessuf itti fayyadamu jechuudha. Isaanis kanneen akka barruulee, qubeessaa fi halluu garaa garaa ta'uu danda'a. Garuu meeshaalee barreeffamaa kanneen eenyufaatu dhimma itti ba'aa?

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan jechuun barruulee barreeffamaa adda addaa kan namoonni dubbisuudhaan hubannoo yookan beekumsa dabalataa irraa argatan jechuudha. Kitaaboleen matseetonnii fi gaazexaawwan kunniin namoota akkamiitiin barraa'uu?

Hawaasaa fi maatiin walitti dhufeenya yookiin immoo hariiroo hedduu waliin qabu. Kunis hawaasni tokko kan uumamu walitti dhufeenya maatii hedduu irraati. Hawaasni baay'een immoo walitti dhufudhaan biyya tokko ijaaruu danda'a. Garuu facaatiin yookiin haalli ijaaraminsa maatii fi hawaasaa iddoo hundatti walfakkaataa?

Bu'uuraalee misoomaa jechuun waantota uummataa tokkof yookaan hawaasa tokkof barbachisaan kannen akka ibsaa, bishaan, dandii fi kannen kana faakkataan yoo ta'aan, facaattin bu'uuralee misoomaa kana magaalaa fi badiyaatti immoo wal fakkatadha?

Beeksisa jechuun waa'ee tokkorratti yokaan mataduree wa'iitirratti odeeffannoo namootaaf kennuudhaf bifa barreeffamaa fi afaanitiin kan dhiyaatudha. Beeksisni tokkoo ulaagaa akkam akkamii guutuu qabaa?

Dhugaatiiwwan kan jennu kan namoonni yeroo dheebotan dhuganii dheebuu ba'an jechuudha. Kana qofa osoon taane namoonni yeroo bashannana barbaadan dhugaatii garagaraa ni dhugu. Dhugaatiin kunis dhugaatii nama macheessuu fi nama hin macheessine ta'uu danda'a. Garuu dhugaatiin nama macheessu fayyaadhaaf barbaachisaadhaa?

Bineensota manaa fi alaa gidduu garaagarummaa hedduutu jira. Fakkeenyaaf bineensota manaa jechuun kan namootatti madaqanii nama wajjin jiraatan yoo ta'u, bineensota alaa jechuun kan namarraa fagaatanii bosona keessa jiraatan jechuudha. Garuu bineensota alaa kana akkuma bineensota manaa kana madaqsanii jiraachuun hin danda'amuu?

Nyaatni wantoota bu'uura jireenyaa lubbu qabeeyyii lafa kanarratti argaman maraaf baay'ee barbaachisaa ta'edha. Haa ta'ummoo nyaatni tokko nyaata madaalamaa kan jedhamu dhangaalee nyaataa kam kam yoo of keessaa qabaatedha?

Biqiloota jechuun wantoota lubbu qabeeyyii lafarratti biqilanii yookan marganii argaman ta'ee faayidaa garaagaraatif kan oolanidha. Fakkeenyaf kanneen akka nyaataf akkasumallee ijaarsaafi kanneen kana fakkaataniif ooluu danda'u. Haa ta'ummoo malee biqiltoonni hundi nyaataf ooluu ni danda'uu?

Gidduu gala bashannanaa jechuun bakkeewwan yookiin iddoowwan hawwataa kan turistootni adda addaa yeroodhaa gara yerootti dhaqanii daawwatan jechuudha. Biyyi tokko giddu gala bashannanaa baay'ee yoo qabaatte faayidaa maal maalii irraa argatti?

Muuziqaa jechuun sirba meeshaalee muuziqaa garaa garaatiin weellistootaan qindaa'ee weellifamu yookan sirbamu kan namoonni yeroo mukaa'an mukuu keessaa ba'uuf dhimma itti ba'an jechuudha. Faayidaan muuziqaa kana qofaayi?

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnu jechuudha. Meeshaalee waajjiraalee jechuun immoo meeshaalee iddoo hojiititti yokaan waajjira keessatti waloodhaan itti fayyadamnu jechuudha. Garaagarummaan meeshaalee manaa fi meeshaalee waajjiraalee kana qofaa?

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee faayya garaa garaa kan namoonni miidhaginaaf yookiin bareedinaaf qaama isaanii iddoo garaa garaa irratti kaawwatanii dha. Garuu immoo meeshaalee miidhaginaa kana yeroo akka akkamii godhachuu qabnaa?

Geejjiba, Turizimii fi immigireeshinii gaafa jennuu; geejjiba jechuun wantoota namni gara tokkoo gara biraatti ittiin socho'uuf gargaaramanii dha. Turizimiin jechuun iddoo hawwata qabeessaa yoo ta'u; immigireeshinii jechuun immoo godaansa namoonni bakka tokkoo bakka birootti taasisan jechuu dha. Garuu geejjiba, turizimii fi immigireeshinii maaltu walitti hidha?

Hooggantoota beekamoo jechuun bulchitoota yokaan geggeessitoota hawaasasaaniitiif yokaan uummata saaniitiif waan gaggaarii hojjetan jechuudha. Garuummoo namni tokkoo hoogganaa beekamaa ta'uudhaaf ulaagaan dabalataa inni guutuu qabu maalfaadha?

Siyaasa jechuun haala jiruuf jireenya hawaasa tokkoo sirriitti kan ibsu jechuudha. Siyaasni akkaataa hawaasni tokko ittiin walgeggeessu, ittiin walbulchu akkasumallee ittiin wal hoogganu jechuudha. Aadaan siyaasa biyyoota guddatanii fi biyyoota hin guddanneewoo walfakkaataadhaayi?

Oduu jechuun dhimma tokkorratti yookaan waa'ee waan tokkoo irratti haasaa taasifamu jechuudha. Yeroo baay'ee oduun karaa Miidiyaa hawaasaatiin ni dhagahama. Garuu oduun miidiyaa hawaasaa hundarraa tamsa'u sirriidhaa?

Daldalaa fi Gabaan hariiroo yookiin walitti dhufeenya hedduu waliin qabu. Daldala jechuun gosa hojii ijoo namoonni hedduun irratti bobba'anii jiraatan yoo ta'u, gabaa jechuun immoo walitti qabama namoota bakka daldalli itti gaggeeffamu jechuudha. Garuu immoo bakki daldalaa hundi daldalaaf mijataadha?

Barumsa jechuun kan namoonni waan tokko irratti yookaan dhimma tokkorratti odeeffannoo gahaa yookaan immoo beekumsa hubannoo gahaa argachuudhaaf taasisan jechuudha. Barumsi biyya tokkoof faayidaa maalii qabaa?

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee garagaraa yookiin wantoota garagaraa dalagaa garagaraaf itti fayyadamnu jechuudha. Meeshaaleen adda addaa Kunis maal faa ta'uu danda'u laata?

Arkiteekcharii fi ijaarsa gaafa jennu; arkiteekchariin bobboca garaa garaa bifa barreeffamaa fi bifa fakkiitiin gidaara manaa akkasumas dhagaa irratti bocamanii mul'atanii dha. Arkiteekcharoonni kunniin baayyinaan bara barreeffamni hin eegalin dura kan namoonni dhimma itti ba'aa turaniidha. Haa ta'uutii arkiteekcharii fi ijaarsi akkanaa Kun maaliif nu fayyada?

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan jechuun barruulee bifa barreeffaman dhiyaatan kan namoonni garaa garaa beekumsaa irraa argachuuf dubbisan ta'ee; haa ta'uu immoo beekumsii fi hubannoon barruulee kana irraa argannu wal fakkaataa?

Bu'uuraalee misoomaa jechuun wantoota hawaasa tokkoof baay'ee barbaachisoo ta'an jechuudha. Bu'uuraalee misoomaa kan jennu kanneen akka: mana barnootaa, buufata fayyaa, daandii fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Biyya keenya keessatti waliin gahiinsi bu'uuraalee misoomaa maal fakkaata?

Kopheewwan jechuun wanta luka keenya yokaan miila keenyarratti kaawwannu jechuudha. Innis miila keenyarraa balaa garagaraa ittisuudhaaf kan nu gargaarudha. Haa ta'uutiimmoo kopheen waqtii mara kaawwannu walfakkaataa?

Ogummaa jechuun dandeettii addaa namni tokko hojii tokko hojjechuudhaaf qabu kan agarsiisu yoo ta'u, aadaan immoo mallattoo eenyummaa ibsituu duudhaa saba tokkooti. Namni tokko ogummasaa qabaachuu fi aadaa ofii beekuun maaliif fayyadaa?

Kitaaba matseetii fi gaazexaawwan jechuun barruulee bifa barreefamaatin dhihaatanii fi kan namoonni dubbisuudha hubannoo yookiin beekkumsa irraa argatanidha.

Daldalaa fi gabaan wantoota yeroo baay'ee adda bahuu hin dandeenye yookiin waliin deeman jechuudha. Kanaaf, daldala jechuun gosa hojii namoonni irratti bobba'anii jiruu fi jireenya isaanii gaggeessan yoo ta'u, gabaa jechuun immoo lafa walitti qabama namoota baay'ee iddoo daldalli itti adeemsifamu jechuudha. Garuu, iddoo yookiin lafti hundi daldalaaf mijataadhaa?

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa yeroo jennu iddoowwan yookaan bakkeewwan dhugaatiin garaa garaa fi nyaatni garaa garaa itti gurguramu jechuudha. Garuu namoonni yeroo baay'ee mana dhugaatii fi nyaataa kan deemaniif nyaataa fi dhugaatiif qofaafii?

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee yookaan wantoota mana keenya keessatti hojii garaagaraatiif dhimma itti baanudha. Haa ta'u immoo meeshaaleen manaa kunniin maal maal fa'aadha?

Eelektrooniksii jechuun; meeshalee eelektristii Kan namoonni faayidaa garagaraaf dhimmaa itti ba'aniidha. meeshaleen eelektrooniksi kunninis kannen akka koompiwuuteraa, bilbilaa harkaafi kkf ta'u danda'a. garuu, namni Marti meeshalee eelektrooniksi kana seeran dhimmaa itti ba'aa?

Kuduraalee fi Muduraaleen gosoota nyaataa gurguddoo keessaa isaan ijoodha. Kana qofa osoo hin ta'iin kuduraalee fi muduraaleen gosoota nyaataa fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisanidha. Garuu kuduraalee fi muduraalee kana bilcheessinee moo otoo hin bilcheessiin yoo nyaanne filatamaadha?

Kopheewwan jechuun; wanta milla keenyaa irraatti ykn Luka keenyaa irraatti hidhannu jechuudha. Kopheewwan kunnins milli keenyaa miidhama garagaraaf akka hn saxilaamnef Kan nu gargaraanidha. Namni kophee malee Luka duwwaa deemuu ni danda'aa?

Faaya jechuun meeshaalee miidhaginaa yookaan bareedinaa, namoonni miidhagina isaanii dabaluuf qaama isaanii iddoo garaa garaatitti kaawwatani dha. Haa ta'uutii immoo namni tokko faaya waan keewwateef miidhagina uumamaan qabu dabaluu danda'a?

Miidiyaa hawaasaa jechuun meeshaalee yokaan wanta oduuf odeeffannoo namootaaf itti tamsa'udha. Yeroo ammaa karaalee namoonni saffisaan odeeffannoo itti argatan keessaa miidiyaan hawaasaa isa tokko yokaan isa ijoodha. Haa ta'uu'mmoo odeeffannoon miidiyaa hawaasaa hundarraa argamuu sirriidhaa?

Bineensoonni manafi bineenoonni Alaa garagaruumma guddaa qabu. bineensooni mana jechuuni Kan namootatti madaqani nama wajjiin jiraatan yoo ta'u, bineensoonni Alaa jechuun; Kan namootaraa faagataani bosoona keessa boollafi holqa garagaraa keessa jiraatan yoo ta'u, Garagarummaan bineensoota manaafi bineensoota Alaamoo kana qofaa?

Kitaabota matseetii fi gaazexaawwan jechuun barruulee barreeffama adda addaa kan beekkumsa fi hubannoo irraa argannu jechuudha. Garuu beekkumsii fi odeeffannoon achirtaa argannu wal fakkaataadha?

Barumsa jechuun; Mata duree tokko irraatti ykn waa'ee waan tokko irraatti hubannoo ga'a (bekumsaa) dabalataa argachuudhaaf kan namooni mana barumsaa galuudhaan argatanidha. Haa ta'u malee barumsi karaa mana barumsaa qofan argama jechuu dandeenyaa?

Meeshaalee manaa jechuun wantoota yookiin meeshaalee mana keessatti faayidaa garaa garaatiif dhimma itti baanu kanneen akka: teessoo, meeshaalee nyaataa fi kanneen kana fakkaatan. Meeshaalee manaa kanneen akkamitti itti fayyadamuu qabna?

Ogummaa jechuun dandeettii addaa namni tokko dalagaa tokko dalaguudhaf qabu jechuudha. Aadaa jechuun immoo haala jiruuf jireenya hawaasa tokkoo kan ibsu jechuudha. Hawaasni marti ogummaa fi aadaa mataasaa qaba jechuu dandeenyaa?

Hawaasa jechuun; walitti qabama namoota Kan naannoo tokkoo keessa walin jiraatan yoo ta'u, maatiin ammoo namoota firooma dhiigaa walin qaban mana tokko keessa jiraatan jechuudha. Hawaasa yeroo jennu, namoonni walin jiraatan kun; aadaadhaan, amantiidhaan Wal fakkaachuu?

Hojii jechuun dalagaa namoonni jireenya isaanii gaggeessuudhaaf irratti bobba'anii jiraatan ta'ee namoonni akkatuma ogummaa fi dandeettii isaaniitiin hojii garaa garaa irratti bobba'anii argamu. Kana gaafa jennu immoo namni marti hojii ni qaba jechuu keenyaa?

Asxaa jechuun mallattoo addaa kan dhaabbanni garaa garaa eenyummaasaa itti of ibsuudhaaf itti dhimma ba'u ta'ee asxaan alaabaa biyyoota garaa garaa irratti illee kan argamudha. Haa ta'uutii garuu asxaan dhaabbata hundarratti fayyadamnu tokkoo?

Maashinoota jechuun Meeshaalee yookiin wantoota hojii tokko yeroo hojjennutti hojii sana saffisaan akka hojjennu yookaan humna xiqqaadhaan akka hojjennu nu gargaaranidha. Garuu immoo maashinoota kanneen sirnaan itti fayyadamuu yoo baanne fayidaa moo miidhaa isaaniitu caalaa?

Geejjiba jechuun namoonni iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti socho'uudhaaf kan itti tajaajilaman yoo ta'u turizimii jechuun iddoo hawwata turistii jechuudha. Immigireeshinii jechuun immoo godaansa namoota iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti taasisan yoo ta'an geejjiba, turizimii fi immigireeshiniin garuu gosoota diinagdee kam jalatti kufuu?

Oomishaalee suuparmarkeetii jechuun wantoota yokaan oomishaalee suuparmarkeetiirraa bitannee dhimma itti baanu jechuudha. Garuu oomishaalee suuparmarkeetii kanniin yeroon turtiisaanii yoo irra darbe fayyadamuun sirriidhaa?

Barumsa jechuun kan namoonni wanta tokko irratti hubannoo bal'aa yookiin beekumsa dabalataa argachuudhaaf karaa idilee fi al-idilee ta'een fudhatanidha. Barumsi kun daangaa qabaachuu ni danda'aayi?

Ogummaa fi aadaa gaafa jennu, ogummaa jechuun dandeettii addaa namoonni hojii tokko hojjechuuf qaban jechuudha. Aadaa jechuun immoo haala jiruu fi jireenya hawaasa tokkoo jechuudha. Garuu ogummaa fi aadaa beekuun maaliif nu fayyada?

Daldalaa fi gabaa gidduu hariiroo guddaatu jira. Daldala jechuun gosoota hojii gurguddoo keessaa tokko ta'ee, gabaa gaafa jennu immoo iddoo walitti qabama namootaa bakka daldala kanaaf mijataa ta'e jechuudha. Kana yoo jennu immoo iddoon hundi daldalaaf mijataadhaa?

Oomishaalee suppermaarkettii jechuun wantoota ( meeshaalee) suppermaarkettii irraa argannu yookaan bitannee dhimma garaagaraaf itti fayyadamnu jechuu dha. Garuu immoo oomishaaleen kunniin suppermaarkettiitti oomishamu jechuu dhaa?

Oomishaalee suuparmaarketii jechuun meeshaalee yookaan oomishaalee suuparmaarketiidhaa argannu yookaan suuparmaarketiidhaa bitannu jechuu keenya. Kana gaafa jennummoo oomishaaleen kunniin suuparmaarketiitti oomishamu jechuu keenyaayi?

Daldalaa fi gabaan hariiroo cimaa waliin qabu. Daldalli gosoota hojii namoonni hedduun irratti bobba'anii jiraatan keessaa isa tokko. Gabaa jechuun immoo walitti qabama namoota baay'ee iddoo daldalli itti geggeeffamuu jechuudha. Garuu gabaan hundi daldalaaf mijataadhaa?

Oomishaalee suuparmarkeetii jechuun meeshaalee yokan wantoota dukkaana suuparmarkeettii garaa garaa irraa argannu yookan irraa bitannuu jechuu keenya. Meeshaalee suuparmarkeetii kunniin kana yoo jennu achitti oomishamu jechuudhaa?

Bu'uuraalee misoomaa jechuun kan mootummaan biyya tokko hawwaasa biyya sanaatiif guutuu yookaan ijaaru jechuudha. Bu'uuraaleen misoomaa kun kanneen akka mana barnootaa, bishaan dhugaatii, ibsaa fi kanneen biroo dabalachuu danda’a. Bu'uuraaleen kisoomaa kunniin garuu magaalaa fi baadiyyaatti facaatiin isaanii wal fakkaataadhaa?

Eleektirooniksii jechuun meeshaalee eleektirooniksii faayidaa gara garaaf dhimma itti baanu jechuudha. Meeshaaleen kunis bilbila ta'uu danda’a akkasumallee kompiitaraa fi kanneen biroo ta'uu danda’a. Garuu meeshaaleen kunniin elektirikii malee hojjechuu ni danda'u?

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee gaafa jennu meeshaalee manaa jechuun meeshaalee yokaan wantoota namoonni manasaanii keessatti fayyadaman jechuudha. Kan waajjiraalee gaafa jennummoo meeshaaalee manneen hojii garaa garaa keessatti namoonni waloodhan dhimma itti ba'an jechuudha. Kana jechuun ammoo meeshaalee manaa waajjira keessatti ittiin fayyadamnu jechuudhaa?

Siyaasa jechuun haala jiruu fi jireenya uummata tokkoo jechuudha. Kana gaafa jennu akkaataa uummanni tokko hoggansa murtaa'e jalatti itti wal hogganu, itti walhubatu, itti walgaggeessu jechuudha. Garuu aadaan siyaasa biyyoota guddatanii fi biyyoota hin guddannee walfakkaataa?

Hoggantoota bebbeekamoo jechuun bulchitoota yookaan gaggeessitoota biyyoota gara garaa kan uummata yookaan hawwaasa isaaniitiif bu'aa guddaa buusaa jechuudha. Garuu namni tokko hogganaa beekamaa ta'uudhaaf ulaagaalee akkam akkamii isa barbaachisaa?

Meeshaalee manaafi waajjiraalee gidduu garagarummaa hedduutu jira. Meeshaalee mana jechuun, meeshaalee mana keenyaa keessatti itti faayyadaamnu yoo ta'u, meeshaalee waajjiraalee jechuun, meeshaalee iddoo hojiitti ykn waajjiraa keessatti waloodhaan itti faayyadaamnu jechuudha. meeshaalee waloodhaan itti faayyadaamnu yoo jennuu maal jechuu keenyaa?

Meeshaalee adda addaa yeroo jennu; meeshaalee garaagaraa hojii adda addaa ykn hojii garagaraa hojeechuuf dhimma itti baanuudha. Meeshaalee adda addaa kanneen wantoota akkam akkami irraa hojeechuu dandeenyaa?

Barumsa jechuun kan namoonni wanta tokko irratti (dhimma tokko irratti) beekumsa dabalataa (hubannoo dabalataa) argachuudhaaf karaa al-kallattii fi kallattii ta'een mana barumsaa galanii argatani dha. Kana gaafa jennu namni barate marti beekaa jechuu ni dandeenyaa?

Meeshaalee barreeffamaa kan jennu wantoota yookaan meeshaalee barreeffama garaa garaa barreessuudhaaf dhimma itti baanu yookan fayyadamnu jechuudha. Meeshaaleen barreeffamaa kunninis kanneen akka barruulee fi qubeessaa garaa garaa ta'uu danda'a. Meeshaalee barreeffamaa kanammoo eenyutu dhimma itti ba'aa?

Biqilootaa jechuun waantota lubbu qabeeyyii biqilanii lafa irratti marganii argaman ta'ee biqiloonni kunis fayidaa garaagaraatiif kan oolan ta'a. Kanneen keessaas nyaataaf akkasumas ijaarsa manaatii fi waantota garaagaraatiif ooluu danda'u. Haa ta'uyyuu malee biqiltoonni marti nyaataaf ni ooluu?

Bineensota manaa gaafa jennu bineensota namatti madaqanii nama wajjiniin jiraatan yoo ta'an, bineensota alaa jechuun immoo bineensota namarraa fagaatanii bosona keessa, boollaa fi holqa garaa garaa keessa jiraatanidha. Garuu bineensota bosonaa kana akka bineensota manaa madaqsuun hin danda'amuu?

Hojii jechuun dalagaa namoonni jiruu fi jireenya isaanii gaggeessuuf itti bobba'anii jiraatanii dha. Namoonni martu akkaataa dandeetti isaaniitti hojii garaa garaatti bobba'anii argamu. Namni tokkoo aadaa hojii cimaa qaba kan jedhamuu yoo maal ta'eedha?

Ispoortii jechuun sochii qaamaa namoonni fayyaa qaama isaanii eeggachuudhaaf yookaan bashannanaaf hojjetanidha. Ispoortii kana garuu namoonni umurii gara garaa keessa jiran Ispoortii wal fakkaataa dalaguu danda’uu?

Geejiba jechuun kan namoonni iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti socho'uuf itti fayyadaman yoo ta'u; Konkolaataawwan jechuun immoo gosoota geejibaa kana keessaa isaan ijoodha. Haa ta'uutii gosootaa geejibaa kanneen biroomoo konkolaataawwantu irra namootaan filatama?

Hojii jechuun dalagaa namoonni jiruuf jireenya isaanii gaggeessuudhaaf irratti bobba'anii jiraatan jechuudha. Namoonni martuu akkaataa dandeettii fi ogummaa isaaniitiin hojii garaa garaa irratti bobba'anii jiraatu. Garuu namni marti hoji qabeessaa?

Geejjibaa fi konkolaataawwan jechuun geejjiba jechuun wantoota namoonni iddoo tokkoo gara tokkootti socho'uuf itti fayyadaman yoo ta'u, konkolaataawwan immoo gosoota geejjibaa kanneen keessaa isaan ijoodha. Haa ta'u immoo gosoota geejjibaa kanneen keessaa namoonni konkolaataa moo kaan irra filatuu?

Muuziqaa jechuun meeshaalee muuziqaa gara garaatiin qindaa'ee kan weellistootaan sirbamu yookaan weellifamu jechuudha. Muuziqaan namoonni yeroo mukaa'an mukuu keessaa bahuudhaaf dhimma kan itti bahanidha. Garuu namni hundi muuziqaa ni jaallata jechuudha?

Mana jechuun maqaa waliigalaa isaa yoo ta’u, mana jireenyaa jechuun immoo iddoo keessa buluuf yookaan keessa jiraachuuf gargaaru jechuudha. Manni tokko mana ta'ee qofaat keessa jiraachuu ni dandeenya?

Geejjibni wantoota namoonni bakka tokkoo gara tokkootti itti socho'uuf tajaajilamanii dha. Turizimiin immoo iddoo hawwata turistii fi immigireeshiniin godaansa namootaa iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti jechuu yoo ta'u, geejjibni, turizimii fi immigireeshiniin gosoota diinagdee kam jalattimmoo ramadamuu danada'u?

Nyaata (soorata) jechuun wantoota bu'uura jireenyaa lubbu-qabeeyyii dachee kanarra jiraniif baay'ee barbaachisu keessaa isa ijoo dha. Haa ta'uutii fayyummaa qaama keenyaatiif gosoota nyaataa kam kamtu barbaachisa?

Dhugaatiiwwan jechuun kan namoonni yeroo dheebotan dheebuu bahuudhaaf dhugan jechuudha. Dhugaatiin kana qofaaf osoo hin taane namoonni yeroo keessummaan itti dhufe mana dhugaatii geessuudhaan dhugaatii affeeru. Aadaan Kun eessaa kan ka'edha?

Geejjiba jechuun wantoota namoonni iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti socho'uudhaaf isaan tajaajiludha konkolaataawwan immoo gosoota geejjibaa kanneen keessaa tokko ta'anii konkolaataawwan kanas iddoo gurguddoo hedduutti qooduu dandeenya fakkeenya konkolaattota manaa fi konkolaattota fe'umsaa jechuu ni dandeenya. Garuu gatiin konkolaattota kanneenii wal fakkaataadhaa?

Faaya jechuun Meeshaalee namoonni miidhaginaaf yookaan bareedinaaf qaama isaanii iddoo garaagaraatti godhatanidha . Meeshaaleen faayaa Kun hawaasa irraa hawaasatti yookaan immoo iddoodhaa iddootti garaagarummaa akkamii qabuu laata?

Daldalaa fi Gabaa gaafa jennu daldala jechuun hojiilee namoonni baay'een itti bobba'anii jiran keessaa isa tokko. Gabaan immoo iddoo walitti qabama namootaa daldalli itti gaggeeffamu jechuudha. Kanaaf daldalaa fi gabaa adda baasnee ilaaluu dandeenyaa?

Amantaa jechuun falaasama guddaa addunyaa kana irratti namoonni wanti guddaan, humna guddaa wayii qabu kan namaa ol jiru tokko jira jedhanii, amananii ittiin bulan ta'ee, kana yoo jennu immoo akkaataan waaqeffannaa amantii hundaa wal fakkaataadhaa?

Biqiloota jechuun wantoota lubbu-qabeeyyii lafarratti biqilanii yookaan marganii argaman ta'anii kan faayidaalee kanneen akka nyaataaf, qoricha garaagaraaf akkasumas ijaarsaaf oolan ta'anii, biqiloonni kun immoo iddoo hundatti haalli facaatii isaanii walfakkaataa dhaa ree?

Kuduraalee fi muduraaleen wantoota nyaataaf oolan keessaa isaan ijoodha. Kuduraalee fi muduraaleen wantoota fayyaa namaaf barbaachisan keessaa baay'ee barbaachisoo fi nyaata beekamaadha. Haa ta'u malee, kuduraalee fi muduraalee kana yeroo nyaannu yookiin soorannu bilcheessineemoo dheedhii isaanii nyaachuu qabnaa?

Miidiyaa hawaasaa jechuun waanta yookaan meeshaa oduu fi odeeffannoo haaraa hawaasa biraan gahuuf gargaarudha. Yeroo ammaa kana karaaleen gurguddoo hawaasni oduu fi odeeffannoo saffisaan ittiin argatu keessaa miidiyaan hawaasaa isa ijoodha. Haa ta'utii garuu oddeeffannoon miidiyaa hawaasaa hunda irraa dhagahamu sirriidha?

Kuduraalee fi muduraaleen gosoota nyaataa gurguddoo keessaa isaan ijoo fi isaan baay'ee barbaachisoo dha. Kuduraalee fi muduraaleen fayyaa qaama keenyaa eeguudhaaf baay'ee kan fayyadani dha. Haa ta'uutii garuu Kuduraalee fi muduraakee kana dhangaalee nyaataa kam jalatti ramaduu dandeenya?

Jiyoogiraafii jechuun haala teessuma lafaa yookaan hawaa guutummaa isaa kan qo'atu jechuu dha. Seenaa jechuun immoo waayee waan darbee kan nu barsiisu jechuu dha. Namni tokko jiyoogiraafii fi Seenaa beekuun faayidaa maalii isaaf qaba?

Geejiba jechuun waantota namoonni iddoo tokko irraa gara iddoo tokkotti socho'uuf itti fayyadaman yoo ta'u, turizimiin immoo iddoo hawwata qabeessa turistoota hawwatudha. Akkasumas immoo immigireeshinii gaafa jennu immoo godaansa namoonni iddoo tokko gara iddoo tokkotti taasisanidha. Garuu geejibni, turizimii fi immigireeshiniin gosoota dinagdee kam jalatti haa ramadaman?

Daldala jechuun hojii namoonni hedduun irratti bobba'anii jiruu isaanii gaggeessan yoo ta'u, gabaa jechuun immoo walitti qabama namoota baay'ee, iddoo daldalli baay'inaan itti adeemsifamu jechuudha. Gabaan hundi daldalaaf mijataadhaayi?

Meeshaalee manaa jechuun wantoota namoonni mana isaanii keessatti faayidaa garaa garaatiif dhimma itti ba'an jechuudha. Meeshaalee kunniin meeshaalee nyaataa ta'uu danda'a akkasuma illee meeshaa hojiin garaa garaa itti hojjetamu ta'uu danda'a. Haa ta'u immoo meeshaalee manaa kana alatti hin fayyadamnu jechuudha?

Alaabaa jechuun; maallattoo ibsituu eenyummaa biyya tokko jechuudha. Asxaa jechuun ammoo, maallattoo addaa alaabaa irraatti argamuu jechuudha. Alaabaan biyya tokkoo alaabaa biyyoota biroo Wal fakkachuu danda'aa?

Barumsa jechuun kan namoonni waan tokko irratti beekumsa dabalataa yookiin immoo hubannoo dabalataa argachuudhaaf karaa alidilee fi karaa idilee ta'een mana barumsaa galanii fudhatan jechuudha. Kana yoo jennu immoo namni barate marti beekaadha jechuu dandeenyaa?

Amantaa jechuun falaasama guddaa addunyaa kanarratti namoonni bal'aan "qaamni guddaan namaa ol jiru tokko jira" jedhanii itti amananii fi ittiin bulanii dha. Garuu dambiin ittiin bulmaataa fi haalli waaqeffannaa amantii hundaa walfakkaataa dhaa ree?

Geejjiba jechuun wantoota namoonni iddoodhaa gara iddoo tokkootti socho'uuf dhimmaa itti bahan jechuudha. Konkolaataawwan immoo gosoota geejjibaa kanneen keessaa geejjiba lafa irraa jalatti ramadamu. Garuu, gosoonni geejjibaa hundii fi konkolaataawwan hundi saffisa walfakkaataa qabuu?

Hooggantoota beekamoo jechuun bulchitoota yokaan geggeessitoota hawaasasaanii biratti fudhatama guddaa qaban jechuudha. Hooggantoonni kunis kan isaan jaallatamaniif hojii gaggaarii hawaasa saanitiif hojjetaniin. Garuu hoogganaa beekamaa ta'uudhaf ulaagaan barbaachisaa kan biraa maalfaadha?

Amantaa jechuun falaasama guddaa addunyaa kanarratti namoonni "wanti guddaan humna guddaa qabu tokko jira" jedhanii innis "waaqni jira" jedhanii amanan yoo ta'u, garuu immoo duudhaan amantaa fi akkaataan waaqeffannaa amantaa hundaa walfakkaataa?

Maashinoota jechuun meeshaalee wantoota garaagaraa itti hojjechuudhaaf, warshaalee garaagaraa keessatti ta'uu danda'aa; mana keenya keessatti ta'uu danda'aa. itti fayyadamnu dha. Faayidaan maashinootaa kanneen biroo maalfaa dha?

Hoggantoota bebbeekamoo jechuun; hoggantoota, bulchitoota (geggeesitoota) hawaasa ykn uummata isaaniitiif waan gaggaarii dalagan jechuudha. Garuu Immoo ulaagaan hoggantoota bebbeekamoo ta'uuf nama barbaachisu Kan biraa maal fa'adha?